Nirba n kuli laɣsi zaya be shɛba pilila zipilisi ka yɛ liiga sabila ka zipilisi maa gba nyɛ zaɣ sabila ka be shɛba mi bi pili zipilisi be zaŋ la nyɛpɔbrisi m pɔbi be noya ka shɛba mi be zaŋ nyɛpɔrisi n pɔbi ka yɛ nɛɛnsabila maa ni yuno gbaai so n zaŋ o nuhi ayi mbo o gbibi

Doo n chɛna ka pili zipili piɛlli ka gbubi binshɛli zaɣ dozim o nuuni o sola jinjɛm ŋmaa ka dabba ayi gba chɛna ka do so mii ʒi moto zuɣu ka shab kohari kpaakpa maha kpaakpa maha maa biɛla katawiya loŋni

Du'piɛli titali n-kuli zaya ka ŋarima ʒe n-gili li ka niriba pam be nimaani ka kom doya ban be nimaani maa nyɛla dabba mini paɣiba paɣiba maa shɛba kpabila bihi ka shɛba mi bi kpabi ka bɛ zaŋ tuutanima sansa ka du'titali maa kuli piɛli zaa ʒiya binshɛɣu kam din kuli be du'titali maa ni nyɛla zaɣ'piɛlli.

Paɣaba n ʒiya ka naanzuu punpu n pa teebuya zuɣu Boraadɛ gba pala teebuya zuɣu ka alibarisa pa teebuya zuɣu ka paɣaba ayi ʒi tiŋa ka paɣa shab ʒɛ zuɣusaa paɣa ŋun bɛ tooni maa buɣula bia ka ban bɛ bi nyaangi maa mii kpabi bi bihi paɣa ŋun ʒi nyaanga maa zaŋla o nuhi n niŋ zaham ni

Sarati n niŋ di nyɛla loori bibaata n nyɛ sarati loori bihi ayi ni loori titali loori titali maa lumi pani bibaayi maa zuɣu ka bi miɣalim miɣalim ka niraba kana ti ʒɛya n lihiri din niŋ maa ban niŋ maa shab nyɛla gbanpiɛla ka shab mii nyɛ gbansabila bi shab yɛ liiga sabila ka shab mii yɛ liiga ʒiɛ

Yili n wurim ka taabo nim kabisi kabisi ka woya sabinli kanka n doya ka dikpuni piɛlli yina ka tihi ʒɛ dikpuni maa nyaanga ka bin ʒiɛ kanka pa taabo shɛŋa din kabisi kabisi doya maa zuɣu

Binkumdi ŋmɛribi n boŋo dabba mini paɣaba zaa dabba maa ŋmɛrila dala dabba maa shab yɛla gana tuuta liiga ka dabba maa shab gbubi dari n kpahara ka shab mii kpahari bi nuuni ka bipuɣungi so zaŋ bini n bob o zabiri ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ chinchin n bob o nyoɣu

Niriba pam n-kuli be duu bɛ pula buta zuɣu niriba anahi gbala tiŋa ka ye liiga piɛla din nyɛ zaɣ'waɣila ka zaŋ bɛ nuhi pa bimbina zuɣu ka niriba anu gba mi zaya n-zaŋ bɛ nuhi n-galisi bɛ tooni ka gba ye liiga piɛla ka niriba anu mi za bɛ tooni ka niriba ayi ye liiga ʒɛhi ka niriba ata maa mi gba ye liiga waɣila ka pili zipipilisi.

Kuriwaɣinli n kuli saya ka kurugu maa ŋmanila darigu laasabu di bamizani nabaayi laasabu ka di nyɛ zaɣawaɣinli ka niriba ʒɛ digbinni ba zaya maa nyɛla silimiinsi paɣaba mini dabba zaa be nimaani.